Faayni, Faaya jechuun meeshaalee miidhaginaaf oolan keessaa Isa tokkodha. Faaya kanatti yeroo baayee Kan fayyadaman eenyuun fa'i?

Biyya keenya keessa geejjibaa fi konkolaataawwan garaa garaa yokaan hedduutu argamu. Geejjibaa fi konkolaataawwan kunis faayidaa garaa garaa nuuf kennuu danda'u. Akkuma faayidaa nuuf kennan miidhaa garaa garaallee nurraan geessisuu ni danda'u. Miidhaawwan akkamii nurraan geessisuu danda'u jettee yaadda?

Oduun wanta duraan hin jirre tokko yokaan kan namoota lamaa fi isaa ol gidduutti geggeeffamuu danda'udha. Yeroo baay'ee oduu kan odeessuu jaallatu namoota akkamiiti?

Biqiltoonni gosoota garaa garaatu biyya keenya keessatti argama. Biqiltoota kanarraa bu'aalee garaa garaa argachuu dandeenya. Bu'aa akkam akkamiifaa irraa argachuu dandeenya?

Kuduraalee fi muduraaleen faayidaa baay'ee nuuf qabu. Kuduraalee fi muduraaleen qonna irraa kan argamu akkasumas faayidaa gurguddaa nuuf qabu. Gurgurree madda galii nuuf ta'uu kan danda'udha.

Meeshaalee barreeffamaatti kan fayyadaman yeroo baayyee barsiisotaa fi barattoota. Biyya keenya keessattillee meeshaaleen barreeffamaa kan oomishaman iddoo garaa garaatti baayyinaan ni argamu. Meeshaalee barreeffamaa kunis kan faayidaa baayyee nuuf qabuu dha.

Geejjibaa fi konkolaataawwan: Namoonni baay'een geejjibaa fi konkolaataawwanitti nii gargaaramu. Yeroo gargaaraman kanatti miidhaan garaa garaa irra gahuu ni danda'a. Miidhaa akkamiifaatu irra ga'uu danda'a jettee yaadda?

Rifeensa: Rifeensa jechuun kan waaqni namaa uumaan namaa namaaf kennedha. Rifeensa kana seeraan hin qabnu yookan qulqullinasaa hin eegnu yoo ta'e dhiibbaa akkamii nurraan geessisuu danda'a?

Geejjiba, turizimii fi immigureeshinii. Biyya keenya keessatti haala gaariidhaan ni jiru. Tajaajila garaa garaas hawwaasaaf ni kennu. Geejibni, turizimii fi immigireeshiniin garaa garummaan isaan gidduu jiru maal, hawwasaaf hoo tajaajila ga'aa ni kennu jettee ni yaaddaa?

Manaa fi mana jireenyaa. Mana jechuun kan meeshaalee garaa garaa irraa walitti dhufee ijaarame yemmuu ta'u manni jireenyaa immoo dhuunfaadhaan kan namni ijaarratee keessa jiraatuu jechuudha, Kanaaf garaagarummaan manaa fi mana jireenyaa maalidha?

Biyya keenya keessa geejjibaa fi Konkolaataawwan hedduutu jiru. Geejjibaa fi Konkolaataawwan kanatti gargaaramuun bu'aa maalii nuuf qaba?

Ispoortiin kan fayyaa qaamaa yookiin madda galii irraa argachuudhaaf kan hojjechuu dandeenyudha. Irra caalaatti garuu Ispoortiin kan hojjetamu fayyummaa ofiitiifi. Garuu Ispoortii hin hojjennu taanaan miidhaa akkamiitu nurra ga'uu danda'a?

Siyaasni; Kan daree ta'ani barnoota ga'a argataanni biyya ofii, hawaasa ofii ittin taajajilaanidha malee caallisani Kan oduu ooddeessan miti. Kanaaf siyaasa baraachuun yookan siyaasa hordoofun gaariidha jette hin amantaa ati?

Geejjiba, turizimii fi immigireeshiniin biyya keenya keessatti ni jiru. Geejjibaa fi turizimiifi akkasumas immigireeshiniin hawaasaf tajaajila gahaa nii laatu. Akkasumas geejjibni, turizimiif immigireeshiniin hawaasarratti dhiibbaa qaba jettee nii yaaddaa?

Manaa fi mana jireenyaa . Mana jechuun meeshaalee garaa garaarraa walitti dhufee kan ijaaramu yemmuu ta'u mana jireenyaa jechuunis kan namni dhuunfaadhan ijaarratee keessa taa'udha. Kanaaf meeshaaleen manaa fi mana jireenyaatiif barbaachisan maal fa'i jettee yaadda akka dhuunfaa keetitti?

Maashinoota jechuun kan humna namaa xiqqeessuudhaaf, kan qophaa'e yommuu ta'u, maashinoonni kunis gosoota garaa garaatu jiru. Gosoonni maashinootaa kunis maal fa'i?

Bu'uuraaleen misoomaaf oolan baay'eetu jira. Biyya keenya keessatti bu'uuraalee misoomaatti namoonni haalan fayyadamnaan namoonni jireenya isaanii fooyyeffachuu danda'u.

Meeshaaleen manaa meeshaalee gosa garaa garaatu jira. Kan faayidaa irra nuuf oolan jechuu dha. Kanaaf meeshaalee manaa kan beektu ni jira jettee ni yaaddaa yookiin meeshaaleen manaa maal fa'i?

Ogummaan kan waaqa biraa yookaan barnootaan argatamuu danda'udha yookaan kan waaqni namaaf kennudha. Aadaan kan dhalatanii hawaasa gidduutti aadaa ofii baranidha. Aadaa ofii yookaan ogummaa ofiitti seeraan hin fayyadamnu yoo ta'e, dhiibbaa akkamii nurraan gahuu danda'a?

Qonni irra caalaatti naannoo baadiyaatti kan gaggeeffamuu dha. Kanaaf qonna kana irraa faayidaa garaa garaa argachuu dandeenya. Faayidaa maal fa'aa argachuu dandeenya?

Biyya keenya keessa meeshaaleen miidhaginaaf oolan baay'eetu jiru. Meeshaaleen miidhaginaaf oolan wantoota garaa garaa irraa kan uumamuu danda'anidha. Kanaaf meeshaaleen miidhaginaaf oolan jettee yaaddu maal fa'i?

Biyya keenya keessatti giddugalli bashannanaa hedduutu jiru. Giddugala bashannanaa sana irraa faayidaa garaagaraa argachuu dandeenya. Giddugala bashannanaa sana yookaan giddugala bashannanaa sana irratti yeroo baay'ee kan argamu namoota akkamii ti?

Oomishaaleen suuparmaarketii yeroo baay'ee naannoo keenya keessatti yookaan biyya keenya keessatti ni argamu. Oomishaalee suuparmaarketii kanarraa faayidaalee garaa garaa argachuu ni dandeenya. Oomishaalee suuparmaarketii kana namoota akkamiitu irraa faayidaa argachuu danda'a? Faayidaa isaan argatanis maalidha?